Betsaka ny vehivavy tia manaraka lamaody ary samy manana ny ankafiziny ny tsirairay : ao ireo tia manao pataloha na manao fitafy somary andehilahy kokoa, ao kosa nefa ireo tia manao akanjo manarabatana na irony antsoina hoe robe somary teritery irony.

Fialam-boly tena tsara sy anisan'ny ankafizin'ny maro raha samy fanatanjahantena ny baolina kitra ary na lahy na vavy, na kely na lehibe dia mijery sy manaraka izany avokoa, indrindra rehefa misy lalao iraisam-pirenena ka andraisan'ny mpiray tanindrazana anjara.

Mampatsiahy ny fialan-tsasatra any amoron-dranomasina sy ny amin' ny tany mafana ny fisotroana ranom-boankazo. Anisany tena mampodipody aina sy mamelombelona manko ny fisian' izy ireny indrindra ilay somary mangatsiatsiaka iny.

Anisan'ny zavatra iray tena mampiferinaina ny ray aman-dreny ny fifidianana ny fitaovan'ny mpianatra rehefa manakaiky ny fidirana an-tsekoly iny. Betsaka manko ny fitaovana ilaina anefa ny vidiny dia tsy mitsahatra ny mitombo.